Omushaija ajwaire busha, ajwaire empare yonka aine akooma kokushara embaaho. Omuti yagusazire guri ahansi hariho na emiti ebiri aine na akoma aha rubaju ariyo nasara embaaho

Nindeeba oruhompo oruhompo oruhompo oru bakukomamu oru bakukomamu ebintu okata aha mutwe gw'ebyokurya okata aha mutwe gw'ebyokurya okarukoma omu rureere okakoma omu rureere reero okaihamu ebihiire okarya .

Nindeeba emotoka maguru ikumi n'abiri eri aho erimu negyenda nindeebayo n'ebicu ndeebayo n'ebikondo by'amashanyarazi ndeebayo na n'amaju enyuma y'emotoka ndeebayo n'ebikondo by'amashanyarazi enyuma y'emotoka n'omuti nibyo ndikureeba

Nindeeba ente ente nyingi, ahansi ye yente ahari aharubaju yente hariho edomora enyima yente nindeebayo abantu

Nindeeba ekyombeko, ekyombeko ky'amataafari eky'ebibaho ahaiguru nindeeba hariho ebimuri ebiri omumaisho g'ekyombeko

Ogu n'omushaija ari ahari piiki yaaba navuga yareeba enturegye enturegye n'omushaija eri aha piiki.

Egi nindeeba n'enyanja, enyanja y'amaizi seeri y'enyanja norebayo oreba omushana gwarenga eizooba ririkurenga akashana kakurengarenga.

Nindeeba enyanja, nindeeba enyanja harimu eryato eryato rurimu abantu harimu amaato abiri ahagati yennyanja harimu amaato abiri harimu abantu bari aharubaju aharubaju nindeebaho ekinyonyi

Nindeeba abazungu babiri babugana omukazi naruga kuhinga ayekoreire akajega akwatsire ekivera omungaro aine n'enfuka abazungu nindeeba bamutera ebishushani ari omurugutto rwa kinyantsi.

Nindeeba abakazi n'omushaija aine obusoda omu ngaro ariyo naabaha, nindeeba enyima hariyo abantu bataahi baabo, nindeeba bemeriire.

Aba n'abashaija babiri omwe ari omukagari nooshuusha n'omumuga akwasire omumpiira, ondiijo amuri enyima n'amutsindiika omukagari, ow'omukagari akwastire omumpiira

Ezi nenjoki ziri aha kishashara , enjoki nyingi ziri aha kishashara kyazo.

Niindeeba ekimuri ekimuri kirimu enjoki, enjoki eryahamutwe gwekimuri ekyo eki ekyashashanukire ekimuri enjoki eryahamutwe gwakyo eriyo etekamireho aha njoki ahakimuri

Nindeeba hariho enju nindeeba hariho n'ekifuuha ky'ebinyaatsi nindeeba enju ehomise engo n'itaaka

Ezi n'enjoki, enjoki ziri omu mwina gwazo emwe neshohora, emwe ku erukushohora , endijo eri aha muryango neyenda kutahamu .Nindeeba enjoki ibiri niziruga omu mwina gwazo.

Ogu na omwana ayekorire ekideya aine omuhoro omu ngaro ariyo natambura ayekorire ekideya aha mutwe ariyo natambura

Aba n'abakazi bashatu, abakazi bashatu baine za karimagyezi buri omwe, kwonka boona bariyo nibareeba ahari omwe owahagati omwe ajwaire garibindi zoona bazitaire ahabibero za karimagyezi.

Nindeeba ekyombeko ekyombeko nikishishana nka ekanisa kiri omuza kanyina enyima yakyo hariyo nka omurongoti n'emiti enyima yakyo nindeebayo nebicu

Nindeeba ekikopo ekikopo ekibarikunyweramu ndeeba n'aha rubaju hariho akagaati k'okunyweisa ekikopo kiri aha rubaju rw'akagaati akagaati aku barikunyweisa.

Ogu n'omwana aine ekidomora ariyo nanywesa ekidomora amaizi yakita aha munwa, ondijo ariyo amwemereriire. Ogu ariyo naanywa amaizi. Ariyo, ekidomora akitaire aha munwa.

Ezi nissigyiri sigyiri ezibakutekyeraho zebyoma nizo zinkureeba sigyiri zebyoma ezibakutekyeraho, bakataho amakara bakataho emeere, bakataho eseforia

Nindeeba ebishishani by'emihoro, emihoro etaano, harimu na ekyokugitarisa, emihoro ebyamire ahansi, emihoro etaano.